Abafundi abezingeni eliphansi bahleli phansi ezitulweni endaweni yabo yekufundela ukubana bafunde ngompala siboniswa impala etshiyeneyo.

Abafundi abezingeni eliphansi endaweni yabo yokufundela sibona behlezi ngama qembuqembu okutshengisela ukuthi bakhona abakubalayo kungwalo ephambi kwabo.

Abantwana besikolo abezinga eliphansi, kanye labafundisi babo, bakhona abafunda ngakho bephandle benjalo behlabela begida.

Abantwana besikolo abezinga eliphansi kanye lomfundisi wabo bekhanya befunda ngemithi yesintu.

Abantwana abangabe besebangeni eliphansi kwezenfundweni . Abahleziyo endaweni yokufundela.

Abantwana abezingeni eliphansi. Abafundiswa ngotitshala babo. Bengaphandle kwezindlu zokufundela.

Abantwana abezinga eliphansi abafolele ukudla ukubana badle. Siboniswa begqoke amayunifomu, begeziswa izandla ukubana badle.

Ibhokisi elingabe lithwele insiba zokubhalisa ezisetshenziswa ngababalisi ezikolweni ukubana babhalele abantwana okungabe kufunukuthi kubhalwe emdulwini.

Indawo yabafundi eyokufundela iyakhekile kuhle kakhulu ilezindlu zokufundela ezitshiyeneyo kanye lendawo yokunathela.

Indlu eyakheke kuhle yafakwa isivalo lendawo zokubana umoya ubuphuma ungena engaba yisambuzi sabantwana besikolo abangasisebenzisa uma befuna ukuya ngaphandle.

indawo lapho abafundi abafundela khona ngamabanga awo atshiyeneyo ezikolweni zakithi

Indawo yabafundi engabe ingeyokufundela izitulo kanye lamatafula ukubana behlale benelise ukubhala

Abafundi abasezingeni eliphansi kanye lombalisi wabo endaweni yabo yokufundela, befundiswa ngomabonakude izifundiso zanamuhla.

Indawo yokufundela yabantwana besikolo ebonisa lapha abahlala khona kanye lalapho ababhalela khona njalo sibona umntwana ehleli elindele ukufunda.

Izifundiso ezingabe sifundisa abantwana ukubana baziphathe njani . Bahlalise njani indawo zabo zokuhlala zihlanzekile ezibhedlela.

Izikhathi ezinengi esikolweni sabantwana abezinga eliphansi kuyatholakala imfanekiso kanye lamabala abhaliweyo emdulwini wabo oyenza ukuthi isikolo sibakhange umabefika.

Izingwalo ezingasetshenziswa ngabafundi ezikolweni ukubana babelolwazi ngezinto ezitshiyeneyo abazifundayo esikolweni.

Abantwana besikolo abezinga eliphezulu befundela ukubaza, bagqoke izigqoko ezifanele leso sifundo ukuze bengalimali njalo kulezinto ezitshiyeneyo zokusetshenziswa nxa kufundwa.

Abafundi abasezingeni eliphezulu abagqoke izigqoko zokufunda ezihambelana lomsebenzi abawenzayo, bakhanya betshengiswa ukubana kumele bafunde njani.

indawo wokufundela aebukeka ihlanzekile elezitula kanye lamatafula ukuba abafundi bengahlala befunda kumbe bebhala

Abafundi abezinga laphezulu besendaweni yabo yokufundela lapho abafunda khona ngokulima. Bagqoke izigqoko ezifanele leso sifundo.

Abafundi bezingeni eliphezulu abathe gwaqa endaweni yabo yokufundela, bahle bagqoke amayunifomu abo aweskolweni balinde ukubana bafunde.

Abafundi abezingeni eliphezulu abahambe emcintiswaneni webhola lenyawo bahambe ngenyawo ezilula amabhasi kanye lamakhombi.

Abantwana besikolo abafundeli emakhaya abo, bafundela endaweni zokufundela eziyakheke kuhle ngenhloso yokubana bafunde.

Abafundi bezinga eliphezulu besendaweni yabo yokufundela bekhanya belombalisi obafundisa ngokuqakatheka kwempilo kanye lokuqalatheka kokugcina indawo zokufundela zihlanzekile.

Abafundi abathe gwaqa endaweni yokufundela begqoke amayunifomu okutshengiselukuthi kukhona abaxwayiswa ngakho mhlawumbe kukhona abakutshelwayo okuqakathekileyo.

Abafundi abasezingeni eliphezulu esikolweni befunda imigido lamasiko akithi awesintu.

Abantwana besikolo abezinha eliphezulu besesikolweni begqoke amayunifomu kukhanya ukuthi bakhona abakufundayo okubaluleke kakhulu

Indawo yokufundela yabantwana abezinga eliphezulu kulezinto ezihlukeneyo ezisetshenziswa nxa befunda njalo kumele benanzelela uma bekuleyo ndawo ukuze bengalimali.

Indawo yokufundela yabantwana abezinga eliphezulu kulezitulo kanye lamatafula okwenza ukufunda kubelula kanye lemitshina yokusetshenziswa nxa kufundwa lapho.